Palaat bu weex bi mongi am ay xob ci kawam xobiinak ay xobi naana la yi xobi naana yi ngiy jëfandekoo sini def ataaya bala suni def ay woon jë bala ay leneen lek.

Ki Adama barrow la njiiti rawe Gambia. Mëngi sol haftan bu weex, sol mbahana bu ñuul ci boppam bi, tahaw ach benn loham bi, Mu ngi yekkati ñaari baaraam bi.

Sabar yi ñuñ leñ jël teklante leen. nu ngi jël sabar bi ci gëna mag tekku ci suuf bu ci topp bu hawa mag bu ci kawam nu jël bu ndaw bi tekku ci kaw bu ci hawa mag.

géej bi mënga am ay gaal ci biiram am ñi ñu nekki ci biir gaal bi mu am ñeneen nit yoo xamantene ñuñ ci biir ndox bi mu am ben nit bo xamantane nit munu jël aj nitku weex ci baadam b di jubal ci biir géej bi nit ku weex ki nag mënga solmbaxana solweer buñu sol saat ci gannaawam mën ci kaw baati nitku yu

Nit ki mungi tog ci kawlal muuro sërbu weex ci yaramam bi nit ki nek saite boung moor.

Guut bi më ngi am loxabu koti, ci biir guut gi bui la bui bun defal. Guut bi nak mungi am saañ bu oranse, ci yaramam bi ñum fa bindi baaba jus, di wone na njari bui la bun defar.

Jigéen bi mëngi lettu lettu tubaale tàllal yu gem ci gànnaaw meesi wàcc. Mëngi jal benn loham bi tekk ko ci kaw mees bi. Jigéen bi mëngi sol weer ci kana mam bi, mëngi sol mubu bu am jahas bu am lu weeh ak lu ñuul.

Neeg bi mongi am ay taabul ci biiram ay taabul yuñ rangalanté ci boori taabul yi ñung fa def ay bang ci koté yu nekka ci kaw taabul lu mogi am ay poti flawa yu weex yun teg ci kaw taabul bu nekka ci kaw neeg bi nag mongi am joori lamp yoo xamantene ñungi tàkka.

Cijaada bu am lu ñuul ak lu orance mu ngi lalé ci kaw karo. Ci booram mu ngi am al quran bun ubi uut. Mu am tamit ci booram al quran bun ubbi ñuñ ko tegg.

Ay góori tabaxkat, ñi ngi tabax ci boori etas bu weex, ñi ngi jóor jali suuf bunj mboole sima, ci suuf am góor yu fa nekk ak seeni peel, mu am ci kaw ñu fa joor xeer, xeer bu xonxu ak am ñu nekk ci booram, mu am ku tiye puspus di jëmale ci suuf su xonxu si

Netti góor ñu ngi taxaw ci kaw gaal gaalbe mën ci biir gée ji goor i taxaw ñu ngir tee mbaal mbaali jàppee kay jen kenneen ki mi ngi sol tiisaatu weex ak tube bu ñuu takkla bu lo ci digam bi ku nekk ci digg bi mi ngi sol sot bu weex ak mbaxanabu bulo kenneen ku nekk ci booram moom solut bu b waay mi ngi sol mbaxana bu am lu nete ak lu ñum.

Picc bu ndaw bi mëngi taxaw ci kaw banxaa ci garab. Picc bi mëngi am gémeñ bu guddu. Ci kaw gémeñambi mëngi am lu xonk, ci suuf yi gébenambi mëngi am lu ñuol. Picc bi ci yaramam bi nag ci suuf mëngi am lu weex, ci kaw mëngi am lu bulo, ci pégg bi, mëngi am lu ñuol.

Lee packete kartoge garab la bun tekk ci kaw taabul bu ñuul ci packete karto bi nak ci kaw muga am lu weex am ay bede yu ñuul ci peggambi bu jàkkaar loo ni nga am lu bulo lu nete bu orance ñu ngi bede bu weex bu rëy ci kawam ak bede yu nuul yu sew le nak garab la garab bu neet ye de jefadeku ko.

Janxa bina mi ngi taxaw sol yire mbasin mbasin bina mun koñow daggit ak sipa bu gudd ci mbubbu bi nak mum fa def ay pers boori ween bubbu bi nag amul loxo mi ngi takk cenn ci baatambi sol teg bu gudd ci boppam bi mi ngi defar kanamam bi sol ay lam ci loxambi jël benn loxombi weerko ci lu ñuul jël benen loxombi teefa posetd bou ndow.

Nyu ngi tek buteel ak caas ci kaw taabal. Buteel binak moom amul dara ci biiram, waaye ci kaw buteel bi nyumg fa tekk ay kayet ,kayet bu lu am orange, ak lu ñuul, ak lu weex. Nyuñ fa bindi nak bind yu neteh, bind bi ñyug fa bindi malta. Ci caas bi mungi am ndox bu ñuul, ndox bi ndoxi malta la.

Ñit yi ñi ngi toog jubal benn palas, ci kanam mu ngi am paa bu faa toog sol haftaan ak mbahana bu weeh ci bo pomb bi. Mu am yeneen góor yi toog ci wetam. Mu am jigéen bu tahaw di hool ci gannaaw, mu ngi lettu mees, mu ngi wah ak ni nekk ci gannaw. ni nekk ci gannaaw nak ñett haley jàngkat nu ngi toog sol seen jireh jàngay kay, seen boo mu ngi am boroom niqab bu fa toog.

Polisi jigeen yi ñu ngi fecci mu am yenen jigeen yu rax sèèn biir di fecci way solung yirèh polis. Polis yu gór yi nak ñu ngi taxaw dilen xool. Mu am ñenen ñi teyeh sèèn mobile dilen fotoh.

Mbaali jàppeekaay jënbe ñu ko teg ci kaw xeer bu weex mbaal bi nak mangi am wuñ buum dama sibieram ci ñaari boorami mangi am ñaari buntu mbaalbi nak ñu ko teg ci kaw xeer xeer bu dendoo ci deetut ketbi.

Ci boori géej bina fu salañ bi nekk, mingi am ay nit yu fay kajalante bal, ay góor ak ay jigeen ci ñoom, ñu am yeneen bal yoo xamantene ñu ko tekk.

Jigeen bi mugii lèttu lèttu map yu mak si bópam bi, yum jali si digibi li mu waccè si pega bi. Mugii takka jaru si nopam bi, jaru pettaw. Si batam bi tamid mug fa takka cáxi pettaw.

Ci bëor géej bi manga am ay nit yu fanekk ay jigéen ak ay gër ci biir géej bi nag ma nga am ay grav ci biir gaar gi nag ma nga am ay nit yu fanekk ay nappkat ma am benn paabu nekk ci tafi ci géej bi mu nga yorembos di ñëw ak benn xale mu nga yore ñaari soo di ñëw ma am ay jigéeni taxaw seen boor mi nga am ay paan.

Jigeen bi mi ngi toog sol borode bu amlu xonku ak luñu bobu ñaw ropb garaambu bu keppalma më ngi sol teg ci boppom bi defar kana mam bi te paset bu weex ci beneen laxombi jër benen laxombi tekko ci kaw lu pumwi.

Gor bi mingito joxe girnaal karawambe më ngi am lu weex ci kaw ak lu ñuul ci suuf më ngi watt kote boppam be më ngi takk jaaro no potami ci noppam bi.

Xale jang ñu ngi togg, ñetti xale jigéeñ ak benne xale bu goor ak seen jangalakat, xale jigéen yi nekk ñu ngi sol seen yire jangeekaay yu am lu bula ak lu weex, xale bu goor bi moom mu ngi sol yire jangeekaaay bu am lu weex mbubu, ak tubey bu ñuul, jangalakat bi mu ngi sukk jaakaar loog ñoom teye këyit di ko joxe, mu am benne xale bu nekk ci digg bi tamit mi ngi joxe ci këyit yi

Palas bi më nge ame neggi ñax neggi ñax bee nak ñuñ ko tabaxe bant ak ñax ci kawoon më nga am planteer palanteeri weer më ngi am kib kab ci guntu bi ci ganawam nag më ngi am ay garb ay garab bi si bi ci ronam më nga am ay ñax yu tooy.